Eŋu aɖe tɔ ɖe eŋumɔdodoto. Ame aɖe le eŋua tame yi ke nye ŋutsu. Wose egbɔ aɖe ɖe eŋua ŋutsi. Ame aɖewo tɔtɔ ɖe ŋua megbe eye ame aɖewo nɔ anyi ɖe eŋua me. Woŋu eŋɔ ŋkume ɖe.

Nyɔnuvi aɖe le atsitre, edo awu dzɛ̃, yibɔ le me, eɖɔ nu emo, eƒo ɖa ɖe ta, edo ebe emia bɔ ɖe dzi le ameha gbogbo aɖewo dome yike woawo hã woɖo nu emo.

Amehaɖewo nɔ anyi ɖe teƒe gã aɖe, ame aɖewo do awu blu, ame aɖewo do awu dzɛ, ame aɖewo do awu ʋi hele nyɔnuvi aɖe yike le asi bɔlu ƒom la wokpɔm.

Nyɔnu aɖe le atitre le exɔ aɖe me ele anyigbatutunu ɖe asi kplɔ le xɔme zikpui ha le kplɔ ŋti bagi gã aɖe le xɔme

Gbadagbawo tu le eƒuƒoƒe aɖe yi ke ŋutsu wɔme eve aɖe le wo domi yi ke wɔ womenye gbadagba o. Ŋutsua ɖeka ɖo nu emo. Gbadagbawo katãẽ kloe woɖo kuku sese aɖe ɖe ta.

Ameha aɖewo tsatsitre hele, wole zɔli dzi, nyɔnuwo le wo domii, ŋutsuwo hã le wo domii, ame aɖewo lé agba ɖe atsi, amea ɖewo lé nugo ɖe atsi, ŋutsu aɖe lé zikpui hã ɖe atsi.

Nyɔnu eve yike wo nye dɔyɔlawo wo le atsitre le batsiwo nu tsi. Wodo awu ʋi wo. Le batsiwo me la, amewo mlɔ anyi ɖe batsiwo me.

Woda azikpiwo ɖe egbe are me. Teƒea keke. Atsiwo le teƒea, ɛɛ esɔwo le teƒea, amewo hã wole teƒea. Ke woda nanewo ɖe kplɔ̃ ɖewo dzi. Kukuawo kple nuɖuɖu aɖewo hã wole kplɔ̃ dzi.

Nyɔnu woame eve aɖewo nɔ anyi ɖe esɔdzi yee nyɔnua ɖeka do awu yii edo skiti bluu. Nyɔnu vevelia do awu dzẽ, takpuia wòdo hã nu dzẽ le eme. Nutsuvi aɖe lé esɔ ɖaa ashi edo awu yii, edo takpui yibɔ yee nyɔnuvi aɖe hã tsa tsitsre ɖe wo megbe edo awu bluu.

Ameha aɖewo le exɔ gã aɖe ƒe ŋkume eye amadede ʋe le exɔ si ye ame aɖewo tsatsitre, eye ame aɖewo dze klo, ame ɖewo bɔbɔ, ɖeviwo le wo domee, ŋutsuwo le dome, nyɔnuwo hã le wo dome.

Ameha gbogb aɖewo wole exɔ gã aɖe ƒe ŋkume eye atiwo le exɔwo ŋkume. Wodo awu vovovowo , amea ɖewo le anyinɔƒe eye amea ɖewo le atsitre. Ŋutsuwo le wo domee eye nyɔnuwo hã le wo dome.

Ŋtsu eve le kpe gã aɖe te. Wozɔ̃ yina ɖe kpea me le teƒe aɖe yi ke dzokaɖi edzokaɖi hesi ɖe kpea me. Wodo awu vo kɔla vovovowo.

Nyɔnu aɖewo le ƒuƒoƒe aɖe. Eshime me ke wonɔ nyi, nyɔnu ɖeka ele atsitre le emɔƒonu gbɔ. Edo awu yii, ekɔ awu yibɔ edo ɖe edzi.

Ameha aɖewo le edu ƒum, le esime ke be wodo awu ame aɖewo do awu yibɔ, ame aɖewo do awu dzɛ̃ame aɖewo do awu ʋi ye kpovitɔwo ƒe ŋu gã aɖe le megbe na wo.

Dɔyɔla aɖewo nɔ anyi. Ŋutsu ɖeka, nyɔnu ɖeka. Wonɔ anyi ɖe ekplɔ ŋuti, le gbalẽ mangba ɖiɖi ɖe asi. Nyɔnu aɖewo le atsitre ɖe wò ŋuti Ele wo viwo ɖe asi.

Nyɔnu aɖewo le titre nyɔnu aɖewo wu abɔwo ɖe dzi wole nu ŋɔŋlɔ aɖewo ɖe asi eye nyɔnua ɖeka do trɔza blu awu blu le mɔƒonu ɖe asi

Amehawo te ƒoƒu ɖe exɔ ɖe me, amea ɖewo le tsitre, amea ɖewo nɔ anyi. Wo katã woɖo nu mo eye nyɔnu ɖeka do abɔ ɖe dzi, ŋutsu ɖeka hã do abɔ ɖe dzi.

Ame hatsotso aɖewo wokɔ e gbadɔ gã aɖe ɖe asi. Wodo asiwui dzidzidzi. Wodo awu amadede vovovowo ele emɔdodo dzi esi me ke etsi dzadzam le emɔ dzi.

Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka wonɔ anyi ɖe abati dzi he dze ŋgɔ kaƒomɔ nukpɔkpɔ le xɔ aɖe me. Ŋutsua do awu bluɔ. Nyɔnua hã do awu yibɔ.

Ameha aɖewo woƒoƒu ɖe exɔ gã aɖe me, esike me be, ŋutsuwo le wo domi, nyɔnuwo le wo domi, wonɔ anyi, amea ɖewo do awu ʋɛ̃, amea ɖewo do awu yibɔ, amea ɖewo do awu dzɛ̃.

wɔmitɔ nutsua ɖe etso avɔ mamgba ɖiɖi kple yibɔ etso eta éle etsigbe le eƒe kekevia dzi le e mɔdodo aɖe to

Ɖevi aɖe nɔ anyi hedo awu dzɛ̃ hedo afɔkpa eblu, ɖevi aɖe le tsitre le zigli aɖe xa, edo afɔkpa yibɔ, edo awu dze.

Sukuviwo tsyɔ gankui emo wo katã wodo awu ɣi ŋutsuvi ɖeka aɖe le wodomi edo trɔza yibɔ edo afɔkpa yibɔ wotia titre ɖe xɔ aɖe me yike ŋutsu aɖe do awu ɣi dze ŋgɔ wo

Ameha aɖewo wote ƒoƒu ɖe teƒe aɖe hele eʋli dom. Ame aɖewo wu abɔ yi dzi. Ame aɖewo do awu ʋi nɔnɔmetata aɖewo le awua dzi. Gbemumuwo gbem e e kɔla dziwo hã le awuawo dzi na wo.

Ameha aɖewo nɔ anyi ɖe ekplɔ ŋuti yi ke nyɔnua aɖe kɔ asi ɖo ta, ŋutsuvi aɖewo hã wonɔ anyi. Wodo awu blu ɖewo do awu yibɔ

Ameha aɖewo le dɔyɔƒe aɖe. Ame aɖewo nɔ anyi ɖe bati dzi le dɔyɔƒea maɖewo do dɔgoe le dɔyɔƒea, maɖewo le atsitre ye ame aɖewo mlɔ anyi ɖe bati me le dɔyɔƒea.

Enutata, nɔnɔmetata aɖe yi ke wota nyɔnu ɖe wòlé tu ɖe asi, edo awu dzɛ̃, wode dzonu kɔ edzeŋgɔ nɔnɔmetata bubu aɖewo.

Ameha aɖewo nɔ anyi ɖe eƒuƒoƒe aɖe. Ame aɖewo do awu ʋi. Nyɔnu aɖe do awu dzi. Ame aɖewo be ta dzi. Ame aɖewo ble ta blu. Ŋutsu aɖewo nɔ anyi ɖe wo ŋgɔgbe ewu abɔ eve ɖe dzi.

Ameha aɖewo le tsitre helé wobe bagiwo ɖe ta eye ɖeviwo hã le wo dome, ŋutsuwo hã le wo dome. Wole, gbadagba ɖe hã do awu amagba ɖiɖi ma a…

Nutsu aɖe do awu bluu, elé kaƒomɔ ɖaa ashi nye Yevu edo trɔza yibɔ, edo afɔwui yibɔ, enɔ anyi ɖe zikpi yii aɖe me esime ke nyɔnu aɖe lé anyigbatutunu do awu yii ele xɔme.

Ameha aɖewo le atsitre le fli me, ame aɖewo do awu blu, ame aɖewo do awu magbaɖiɖi, maɖewo di dzɛ̃. Ɖeviwo le wo domii, ŋutsuwo le wo domii, nyɔnuwo hã le wo domii, wole agba ɖe asi.

Amaa ɖewo le ashime eye wole atsikutsetsewo dzram. Atsikutsete vovovovowo. Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe atsikutsetseawo gbɔ. Amaa ɖewo hɔ̃ wonɔ anyi ɖe woƒe nu bubuwo gbɔ le ashia me.

Ameha aɖewo tsia tsire ɖe eƒuƒoƒe aɖe, ŋutsua ɖeka ɖe edo awu ʋi, eɖewo do awu blu, eɖewo do awu gbemumu, wotsia tsitre. Nyɔnu aɖe tsia tsitre ɖe woƒe ŋgɔ hele nu fiam wo.

Ameha aɖewo le atɔ gbɔ, ame ɖewo tsatsitre ɖe tɔdziŋu me, amea ɖewo nɔ anyi ɖe tɔdziŋua me, exɔ gã aɖe gbɔ wo tsatsitre ɖo, exɔ amadede ʋɛ̃e le exɔ ŋu ye amea ɖewo kpa vi ɖe me.

Ameha aɖewo nɔ anyi ɖe ƒuƒoƒe aɖe, nyɔnuwo le wo dome, ŋutsuwo hã le wo dome, eye nyɔnu aɖe do trɔza yibɔ, edo awu dzɛ̃, ekɔ awu ʋɛ̃ do ɖe dzi, hele atsitre, ekɔ asi dzi hele nya aɖe gblɔm ne ame kpɔtɔewo.

Nyɔnu aɖe enɔ anyi ɖe gasɔ aɖe dzi. Edo trɔsa ʋi, edo fɔkpa yibɔ, edo awu dzi. Seƒoƒo aɖewo hã le gasɔ ŋuti le sɔ aɖe dzi.

Ame hã aɖe teƒoƒu ɖe teƒe aɖe si wònye ŋutsuwo sɔ̃Wokɔ ati hele exɔ tum. Egbe le wogbɔ. Wo do awu vovovowo.

Ameha aɖewo le edɔyɔƒe aɖe. Ame aɖewo mlɔ anyi ɖe batsi me. Ame aɖewo mlɔ anyi ɖe anyigba eye ŋutsu wɔme eve aɖewo do awu ʋi hele wogbɔ kpɔm le batsia le anyigba me.

adelawo le atsitre le egbe me wóle tsu ɖasi ye wodó awu amadede vovovowo wó wu lã ɖe ɖeka ɖe wu lã le ɖe asi le egbe me

Exɔ ɖewo le etɔ to. Exɔ amadede vovovo ye le wo ŋu, eɖewo amadede dzɛ̃ ye le wo ŋu, alo madede blu ye le wo ŋu, eɖewo amadede gbemumu ye le wo ŋu. Wo sugbɔ za.

Ameha gbogbo aɖewo wo zɔzɔm. Wo le wu abɔ yi dzi. Ame aɖewo le gasɔ dzi le mɔdodo dzi. Meya le gasɔ dzia do awu dzi ye ameawo do awu dzi ame aɖewo do awu yibɔ wo katã woɖo nu emo.

Amha gbogbo aɖewo wonɔ anyi ɖe yameŋu me. Gbadagbawo le wo domi. Ame aɖewo le tsitre eye ame aɖewo ame ɖeka aɖe eɖo kuku edo awu ʋi.

Ameha aɖe ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe. Yi kea me, wodo abɔ ɖe dzi. Wolé nɔnɔmetata ɖewo ashi. Nyɔnua ɖeka ɖe lé eƒe fonu ɖe ashi ehe do abɔ ɖe dzi. Ma ɖewo do awu ʋii, maa ɖewo do awu yibɔ.

Gbadagba aɖe enyɔnu aɖe kple via ŋu dzɔm. Nyɔnua kple ɖeviwo katã wole avi fam. Nyɔnua ŋutɔ do awu bluu. Gbadagba tsyɔ kuku.

Ameha gbogbo aɖewo le anyinɔƒe le te le exɔ gã aɖe me eye ame aɖewo do awu yibɔ ame aɖewo do awu ʋi. Nyɔnuvi aɖe ele enuƒomɔ ɖe asi etsi atsitre ɖe wo ŋgɔ edo awu ʋi hele enu ƒom na wo.

Ameha ɖowo te ƒoƒu ɖe eƒuƒo ƒa ɖe, ye ŋutsu eve le atsitre le eʋu via ɖe me, he le wu me edzi nawo, maɖowo le tsitre le wo ŋutsi.

Ame hã bɔbɔ aɖe ƒoƒu ɖe aƒe gã aɖe me ye amedede ɣi ye le aƒea ŋuti. Le amewo domi la, yevu nyɔnuwo, yevu ŋutsuwo, ame yibɔ nyɔnuwo, ame yibɔ ŋutsuwo. Ame aɖewo le kaƒomɔ ɖe asi.

Ŋutsuwo, nyɔnuwo woƒoƒu ɖe teƒe aɖe. Ame wɔme ene enɔ anyi ɖe ŋgɔ na wo. Yevuwo le eme, ameyibɔwo le eme. Ame aɖewo tsi atsitre. Ame aɖewo do awu blu, ame aɖewo do awu gbemumu le eŋutsi. Ame aɖewo do awu dzi.

Ŋutsua ɖewo tsia tsitre, ɖeka do awu ɣi kpɔtɔewo me do awu o. Wotsia tsitre ɖe le eɖɔ gbɔ le tɔʋua ɖewo gbɔ.

Ameha gbogbo aɖewo nɔ anyi ɖe aboƒoƒegã aɖe eye wo sugbɔ, wole gbɔsusume. Wodo abɔ ɖe dzi hele ʋli dom eye wo awu amadede vovovovovowo.

Ame habɔbɔ aɖewo le efli me etsi atsitre ɖe gakpo aɖe ŋutsi. Wokɔ gakpowo gakpoa kɔ to eglikpɔ kɔkɔ aɖe eye wole ete ele eflime. Ɖeviwo le wo domi, nyɔnuwo hã le wo domi, ŋutsuwo le wo domi, gbadagba gbadagba aɖe eɖo nu emo hele atsitre hele asi fiam nane na wo.

Anyinɔxɔ aɖe si ke me woɖo atsɔ na tɔxɛ eye akaɖiwo le eklem ɖe eme eye kapuwo le enu dzi le exɔ ƒe domedome.

Eŋu aɖewo kpakple gbadɔ ɖe, wole gbadɔ ɖe te, edzo bi wo ɖe mɔdodo ɖe to, eyike me be etsi dza ye eŋu aɖe le wo xa, ame ɖewo hã le…

Ameha aɖewo wole atsitre le kplɔ aɖe ŋuti, le kplɔ dzia, bɔlƒoƒo le kplɔ dzi, gbalẽwo hã wole kplɔ dzi, gbalẽwo dzia, ametata ɖewo le, nɔnɔmetatawo le gbalẽa dzi, eye ŋutsu aɖe ekɔ bɔlu ŋutsu ee ŋutsua aɖe…

Azikpui wɔme etɔ̃ wo le exɔ aɖe me. Ekplɔ le domeza na wo. Ekplɔa dzi agba aɖe le ekplɔ dzi. Etaziɔnu le azikpuiawo me. Nɔnɔmetata aɖewo hã wole exɔ la me.

Gbadagba aɖewo wo zɔzɔm. Ye ameha aɖewo le megbe na wo. Gbadagba aɖewo wotsyɔ kuku sesiẽ. Gbɛ ɛɛɛ yibɔ le wo ta. Maa ɖewo tsyɔ tsitsi ɖe mo. Me re. Gbadagba ɖeka lé etu ɖe ashi.

Ameha gbogbo aɖewo le eya xɔm le tsiaƒu gã aɖe to, dziƒoxɔwo hã le tsiaƒua to eye ke ɖewo medo awu o, wohemlɔ anyi ɖe anyigba.

Exɔ gbogbo aɖewo wole tsitre le etɔ gã aɖe to ye dziƒoxɔ hã le wo domii exɔwo ƒe tame la, amadede vovovowo kɔ gbewo abe amadede blu, amadede dzi kpakple amadede dzi.

Ameha aɖewo le ƒuƒoƒe aɖe. nyɔnuwo le wo domi. Ŋutsuwo hã le wo domi. Nyɔnu aɖewo hã ɖo kuku ɖe ta. Ŋutsu aɖewo hã ɖo kuku ɖe ta. Wo le atsitre ewu abɔwo dzi.

Eʋu ƒu ƒoƒo habɔbɔ ɖewo o nɔnyi yi ke ŋutsue etɔ̃ ole eʋu ƒom, nyɔŋuwo etɔ̃ ele wo domee kpakple nutsu ɔme adre bubua ɖewo ole atsitre.

Ameha aɖewo ɖo te ƒoƒu ɖe teƒe aɖe yi kea me aɖe tsia tsitre ɖe ŋgɔ na wo do trɔza yibɔ hele nu ƒom. Ame kpɔtɔewo nɔ anyi le amegbe, ame aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui me ame aɖewo le tsitre.

Ameha aɖewo le tsitre ye ŋutsuwo le domi, nyɔnuwo hã le wo domi, amea ɖewo do awu ʋɛ̃, amea ɖewo do awu gbemumu ye wotsatsitre ɖe pipa ŋuɖoƒe aɖe. Ye wo katã woɖo nu emo.

Nyɔnuwo, ŋutsuwo, wote ƒoƒu le teƒe aɖe, eɖewo do awu dzɛ, eɖewo do awu ʋi, eɖewo do awu yibɔ, ame aɖewo dze klo, ame aɖewo le tsitre ɖe megbe nawo.

Ɖevi ŋutsuvi aɖewo kple nyɔnuvi aɖewo wole atsitre, wolé asi ne wo nɔ nɔewo, wodo avɔwuwo, nyɔnuviawo katã wobla ta. Wole dekɔnu be nɔnɔme.

Nyɔnu aɖe kple viawo nɔ anyi ɖe teƒe aɖe. Wo kɔ ebe kɔ gbe, kɔ tu xɔ aɖe eye ɖevi aɖewo hã nɔ anyi ɖe wògbɔ. Ɖevia ɖe Do awu, eɖewo medo awu o.

Ŋutsu woame eve ɖewo tsatsitre, nyɔnu ɖeka ɖe wo dome, wo katã woɖɔ nu emo. Ŋutsu ɖeka aɖe kple bagi ɖe megbe, nyɔnu hã kpla bagi ɖe megbe. Wotsatsitre ɖe ŋutsu aɖe yike do awu blu be ŋgɔ.

Amehawo nɔ anyi ɖe afi aɖe, ŋutsuwo le wo domi, nyɔnuwo hã le wo domi, wonɔ anyi ɖe kplɔ aɖe ŋuti, eyi ke me be, ŋutsu eve aɖewo tsi atsitre wole nu ƒom na wo nɔewo eɖo asi ɖe wo nɔewo gbɔ.

Ameha aɖewo nɔ anyi ɖe ati aɖe te, wodo awu ʋi sɔŋ, ame ɖeka aɖe tso kuku dzɛ̃ ɖe ta, etowo le teƒea eye etɔ ɖe hã le teƒea, ame aɖewo hã le esɔ dzi.

Ŋutsu aɖewo le wɔ ɖum le asikpe hã ƒom, ɖeka do awu blu, ɖeka ɖe do awu magba ɖiɖi ye ame kpɔ tɔ, amea ɖe yiwo tsatsitre ɖe wo megbe, ŋutsu aɖewo hã nɔ anyi le ŋo ƒom na…

Amaa ɖewo womlɔ nyi ɖe batsime. Maa ɖe tsia tsitre ɖe wogbɔ, ye maa rewo nɔ nyi. Ŋutsua ɖeka le wo domea, edo awu dzẽ, ye ɖeka hã do awu bluu le wo dome.

Ameha aɖewo ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe. yi ke nutsu le wo domi, nyɔnu eve yi koe le wo domi. Nyɔnua ɖeka do awu yibɔ, nyɔnua ɖeka do awu yii. Nutsuwo ɖewo do awu yii, erewo do awu yii, erewo do awu dzɛ̃.

Sɔhevi ŋutsuvi gbogbo aɖewo le bɔl ƒo le tsiaƒu to eye ame ɖeka lé bɔlua ɖe asi, amea ɖewo do awu, wo katã wodo awu kɔla vovovowo.

Ameha gbɔgbɔ aɖewo le tɔdziʋu me le etsi dzi. Tɔdziʋua me, ma ɖewo ɖe awu eye ame aɖewo do awu yibɔ. Ma ɖewo Do awu ɣi le tɔdziʋua me.

Ameha aɖe ƒo ƒu ɖe exɔgã aɖe me eye geɖewo kloe wodo awu yii. Ame woame tɔ̃ yi ke nye nyɔnu woame ve, ŋutsu ɖeka wobɔbɔ hele ŋkume, le ŋgɔ na ame aɖewo yi ke wooo, wolé agbalẽ aɖewo ɖe ashi.

Ame ƒuƒoƒo hã ɖe wò do awu amadede vovovowo ele gbadɔ ɖe ƒe ŋkume. Ati hã le teƒea eye amewo le agbawo ɖe asi ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka.

Exɔ gã ɖe yike amadede yi le eŋuti. Amadede ɣi le ŋuti, amedede yibɔ hã le ŋuti. Nyɔnuwo, ŋutsuwo, eɖewo do awu yibɔ, eɖewo do awu ɣi.

Ŋutsuvi aɖe enɔ anyi ɖe exɔ aɖe me. Ahhhhh Amadede ɣie nye exɔ ƒe kpla. Enɔ nyo eɖo, ekɔ mɔƒonu aɖe eɖɔ ɖe eto hele afɔkpa anyi, anyigba tutu nu ɖe asi.

Ameha aɖewo tsi atsitre ɖe teƒe gbadza aɖe eye dziƒoxɔwo le teƒe, atiwo hã le teƒe, woɖo kuku ɖe ta maŋgbadede vovovowo le teƒea helenane kpɔm le anyigba si wome kple gakpo, amadede blu le wo ŋuti.

Nutsuvi ve aɖe wotsa tsitsre ɖe exɔ ɖe gbɔ eshi ke me be wodo awu bluu. Ele, ŋutsuvia ɖeka lé edɔwɔnu aɖe ɖe ashi. Wole teƒe aɖe shi ke dze fiã be wole xɔ tsum.

Ameha aɖewo nɔ anyi ɖe teƒe aɖe yi ke ŋutsu wɔme etɔ̃, nyɔnu wɔme etɔ̃ wonɔ anyi ɖe ekplɔ ɖe ŋuti ekplɔ gã aɖe ŋuti. Wo katã woɖɔ emɔ kpɔnu ɖe mo ŋkudzi.

Nyɔnuwo kple ɖevi aɖewo wole atsigã aɖe te ele, enɔ anyi ɖe eflime hele dɔyɔla nyɔnu metsitsi aɖe egbɔ vam ɖekaɖeka, wohelɛɛ ɛɛ abui dom na vidziawo.

Ameha bɔbɔ aɖewo nɔ anyi ɖe woƒe kplɔ̃ ŋu kplɔ̃ vovovowo ŋu edo awu amadede vovovowo le xɔ gã aɖe me eye wo wokɔ nanewo, agba kple nuɖugati aɖewo le kplɔ̃ dzi na wo keŋ.

Woɖo atsɔ na exɔ aɖe me kple zikpui ŋkume vovovowo kple ekplɔ aɖewo wo. Eseƒoƒo tata aɖewo le exɔ me eye eseƒoƒo aɖewo hã le exɔ sia me. Kaɖi aɖewo le dziaƒo sike nye atsa kaɖiwo.

Ŋutsu aɖewo, wozɔzɔm le gɔŋta ɖe to. Ɖevi aɖe do awu dzɛ̃, etsa tsitsre ɖe wogbɔ. Anyixɔ sɔŋ, ya koe le teƒea.

Wɔɖula aɖewo wɔɖum wodo avɔwuwo wokɔ nuɣi bla ta dzonu le kɔ nawo dzonu le kɔ nawo fuu yike amadede vovovovowo le wonu

Ŋutsu aɖe do awu dzɛ̃ enɔ anyi ɖe kplɔ aɖe ŋuti eye tukpavi suesuesue aɖewo le kplɔa dzi. Nyɔaa.., le nyɔnu aɖewo domii nyɔnuawo katã wolé vidziwo ɖe asi le kplɔ dzi.

Ameha aɖewo te ƒoƒu ɖe teƒe aɖe, esi ke mebe ŋutsu aɖewo le tsitre le wo domi, ŋutsua ɖeka do awu yibɔ, ekɔ enu dzɛ̃ bla ta, ŋutsua ɖewo mabla ta o. Nyɔnua ɖewo do awu yi.., dzɔ̃ edo trɔza yibɔ elé ɖevi aɖe si do awu ʋi ɖe asi

Ame aɖewo le asime yi ke ŋutsuvi aɖewo hã wova asiame. Ame sia ame tɔ te ɖe eƒe nukudzadzra gbɔ. Agbleme nuku vovovowo le wo gbɔ abe sabala, kɔɖu kple ayi, ebli wo le wo gbɔ le asi la me wotsi attire ɖe egbɔ.

Ame aɖewo tsia tsitr ɖe emɔdodo to yi ke motowo le emɔdodoa to. Me aɖewo le mɔdodoa dzi. Ame aɖewo le esɔwo dzi. Wodo betrekali wo. Yibɔ kple ʋia sia. Eŋuawo hã le mɖodoa dzi.

Exɔ me. Zikpuiwo le exɔ me eye atasɔnuwo hã le xɔ me. Ekplɔ ɖe le zikpuiwo ƒe ŋgɔ yike nakpɔ be ezevia ɖe le ekplɔ ɖe dzi le xɔme hafi ahuhɔe ha le exɔ me.

Ame hatsotso gbogbo aɖewo yi ke nye nyɔnuwo, ŋutsuwo. Wodo awu vovovowo hele emɔto. Eye eŋu gbogbo aɖewo le wo domi etom eye amaa ɖewo tsa tsitre ɖe eŋuawo me.

Ameh aɖewo te ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe. wo sugbɔ. Maa ɖewo do kuku, maa ɖewo medo kuku o. maa ɖewo do awu yii, maa ɖewo do awu yibɔ, maa ɖewo do awu dzɛ̃. Ŋutsuvi etɔ̃ aɖewo le tsitsre, woɖe wobe awuwo hedo abɔ ɖe dzi.

Ameha aɖewo nɔ anyi ɖe xɔ ɖe me. Wonɔ anyi ɖe ekplɔ woame ve ŋu, ekplɔ kɔla ʋɛ̃e le ŋu, wonɔ anyi ɖe emɔkpɔnu ŋu hele nua kpɔm le xɔ gã aɖe me.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ye ɖevi woame etɔ̃ wonɔ anyi dze ŋgɔe. Wo katã wonɔ anyi ɖe zikpui dzi. Nyɔnuvi eve le ɖeviwo dome, ŋutsuvi ɖeka, elé eŋu ɖe asi hele ƒoƒom.

Ameha aɖewo te ƒoƒu ɖe afi aɖe ye dɔyɔla aɖe nyɔnu do awu maŋgba blu ɖe avɔwu dzi hƒle atike gem nɔme na ɖevi aɖe si dadaa lé ɖe asi.

Nutsu ame tsitsi ɖe emlɔ nyi ɖe batsime. Wode tsi ɖe edzi, wokɔ nu tsyɔ mo nɛ yee ɖɔkita, lãmesẽdɔwɔlawo wohele eƒe batsia, wolé batsia ɖe ashi.

Ɖevi ŋutsu ɖeka kple nyɔnuvi woame eve aeɖwo wolé keke vi sue aɖe ɖe asi eye nyɔnu aɖe do awu magbadede yibɔ, edo trɔza amaŋgbadede ʋi da shi, le ɖevi le zɔzɔm.

Ameha aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe, esime ke be yevuwo le wo dome, ameyibɔwo hã le wo dome. Wolé ego aɖewo ɖe asi, ame aɖewo bɔbɔ hele tsi kum, ame aɖewo do awu yibɔ ele atsatsitre.

Ameha aɖewo te ƒo ƒu, wole eflime le akɔdaƒe aɖe. Maa ɖewo do awu ʋii, ma ɖewo Maa ɖewo do awu dzɛ̃ɛ̃, maa ɖewo do awu yibɔ le wome. Eŋuwo hã le teƒea.

Nyɔnuvihatsotso gbogboaɖewo wodo awu maŋgbaɖiɖi ɛɛɛ dzĩɛ hã le eme wole mɔdododzi dziƒoxɔwo hã le teƒea. Edzokaɖiwo hã wole mɔdodoadzie, wole aseye tsom.

Ameha aɖewo te ƒoƒu le teƒe aɖe le xɔ aɖe me. Ŋutsu aɖe do awu yibɔ do trɔsa yibɔ edo abɔ wɔme eve ɖe dzi. Nyɔnuvi aɖewo hã le wo domi hedo pɔpɔm abɔwo ɖe dzi. Nyɔnuvi aɖewo do awu yibɔ eɖewo hã do awu blu le wo domi.

Ame habɔbɔ aɖewo le aƒe gã aɖe me. Aƒea, amadede ʋie ƒe kɔlae le aƒea kata ŋuti, yevu le wodo mi ame yibɔ ha le wodomi, ƒame aɖewo do awu yibɔ , ame aɖewo do awu ʋi. Ame ɖeka tsia tsitre ɖe dome za nawo he wu abɔ yidzi.

Wɔɖula aɖewo le wɔɖum ʋuƒolawo le woƒe ʋuwo ƒom le ɖoɖowo ƒom le atitre le wogbɔ ameha gbogbo aɖewo domi ame aɖewo nu kom ame aɖewo nɔ anyi ame aɖewo le itre

Wo dzedɔ wo mlɔ anyi ɖe batime wo tsɔ enu emɔ le dɔyɔƒegã aɖe dɔyɔla ame eve wo do awu amadede blu ye le woƒe awua wo ŋti

Sukuviawo le suku, nyɔnuviwo le wò domi ye ŋutsuvi aɖe hã le wò domi. wodo sukuwu hele ampe tum. Aɖewo tsia tsitre hele nɔviawo kpɔm.

Ɖevi ŋutsu aɖewo vi aɖewo le totɔ eye ɖewo lé agba amadede dzɛ̃ ɖe asi eye ɖewo lé agba amadede mumu ɖe asi eye eɖewo tsi atsitre bɔbɔ ɖe ekpe dzi le tɔ la me.

Eʋu aɖewo zɔzɔm le mɔdodo aɖe dzi eye ame aɖewo do awu ɣi eye wotsi tsitre ɖe eʋua tame. Maa ɖewo kuɖe eʋua ŋuti le ameha gbogbo aɖewo domi. Ye amehawo kɔ abo yi dzi.

Kɔdzidɔwɔla nyɔnua ɖe nɔ anyi ɖe ekplɔ ŋuti ye nyɔnuwo kɔ ɖeviwo, wole vidzi ɖe asi. Woɖɔ nu emɔ, wòtsua tsitre ɖe ati aɖe te. Ame aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi. Nyɔnua ɖeka aɖe kplɔ via ve dɔyɔla nyɔnua gbɔ le ekplɔ eŋuti.